Daadama n zooi biɛni paɣaba ni dabba ka doo bɛ boɣali ni ka yɛ goɣano zaɣ piɛlli ka pili zipiligu

Kiinoda nim ayi n ʒɛya n di pahi daadama ka daadama maa shab ʒi katawiya puuni ka gaɣa ʒɛ bi nyaanga gaɣa maa koma kala nyɛla zaɣ dozim ka kom do piinooda nim maa tooni

Niraba ayi n biɛni ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒɛya chɛri o zuɣu ŋun chɛri zuɣu maa pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka o ni chɛri so maa ʒi kuɣu vakaɣali zuɣu

Paɣa n doya ŋo ka la n nyili o nyina ka o nyina maa nyɛ nyin piɛla ka do chinchina zuɣu chinchina maa shɛŋa kom kala n nyɛ zaɣ dozim

Paɣa n ʒiya ka gbubi suwa n ŋmahari waagashe ka piɛɣu ʒɛya ka kuripooti ʒɛya n ti pahi gaɣali ka gaɣali maa luŋ nyɛ luŋ ʒiɛ

Niraba ayi n biɛni ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒi tiŋa ŋun ʒi tiŋ maa yɛla goɣali zaɣ piɛlli ka ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu yɛ goɣali zaɣ piɛlli

Daadama n zooi biɛni ka bi shab ʒiya ka shab ʒɛya ka daadama maa shab gbubi katawiya nima ka shab gobi chinchina

Paɣa n boŋo ka o ningbunni kom nyɛ zaɣ kanvaa ka o ʒiri binyɛra o zuɣuni ka gbubi shɛŋa o nuuni ka kpa tikparili zaɣ piɛlli